Ishure ry'intango ryo mu bugabira naho ari ry'abana bato rirafise uburaro abana bashaka kwiga bararayo abavyeyi barabibasabira kandi naho barara usanga bagiye barahashira udukoresho tunezereza abana.

Inyubakwa nziza cane ibereye ijisho iragerekeranye ifise ibara nyamukuru ryera mu vyandiko biri kuri iyo nyubakwa harimwo izina ry'igihugu kibanyi arico u Rwanda.

Kwinonora imitsi birakenewe cane, abantu benshi barabikora muburyo butandukanye hari n'abashima kubicisha munkino, inkino z'umupira n'amaguru, ariko hariho n'inkino z'umupira w'amaboko nazonyene ziraryoshe kurorera.

Kw'ishure iwacu hariho ahantu hahora hari akazu kasugumwe iyo uharengutse ntiwokwifuza kuharaba kubera ko ubu harateye isoni bisaba ko bahasubiramwo bakahubaka neza.

Kera, abanyeshure canke umuntu wese ashaka guharura, yakoresha umutwe n'ikaramu gusa. Ariko ubu, aho iterambere riziye, haraje udukoresho dutandukanye tujanye no guharura, aho ufyondagura ivyo ukeneye bikiyandika.

Kwishuri wacu ujejwe ububiko bw'ibitabu abikora neza cane kubera usanga yabitondetse bibereye ijisho sivyo gusa kubera ko kimwe cyose agishyira mu kibanza cagenewemwo bivanye n'ibikigize.

Umwambaro w'impuzu, ufise ibara nyamukuru, risa n'ubururu; harimwo n'irindi bara ryera; uwo mwambaro, ukaba uri ahantu uryamitse, hasa n'urwatsi rutoto.

Imeza imwe, intebe zimeze nk'iz' abanyeshure, zo kwicarako; biboneka igice kimwe, kandi ahantu biri, bishoboka ko, ari isomero.

Ikibanza kibikwamo ibitabu kw'ishuri iwacu kirakayangana kimeze neza cane, uwujejwe ubwo bubiko arabitondeka neza ku murongo kandi kimwe kimwe agishira aho cagenewe.

Mu kwezi guheze niho twaheraheza ivyirwa vyacu vy'umwaka wa cumi na gatatu kw'ishure ryisumbuye aho niga, twaciye tuja gutembera mu gihugu kibanyi c'Urwanda ,turatembera ahatandukanye twihweza inyubako zaho, ibiti n'ibindi vyiza cane biberey'ijisho.

Kw'ishuri iwacu hariho amanama akunda kuhabera. Uno munsi habereye inama yahuze abantu bavuye mu bihugu bitandukanye bavuga ururimi rw'igifaransa. Ibikoresho bimwe bimwe bakoresheje baciye babibika mw'isomero ryacu.

Ikaye yo kwandikamwo, hejuru kuriyo kaye hageretseko ibindi bikoresho bitandukanye harimwo ikaramu, hakabamwo n'akandi gakoresho bakoresha iyo bashatse guharura.

Umuhora ugenda werekeza ahandi hantu hari nzu iyo nzu ikaba ikikamye aho uwo muhora ushikira hirya no hino uwo muhora hashigikiwe n'ivyuma biwufashe kandi hariho n'amashurwe ahateragiye.

Uko imyaka igenda iriyongera niko n'ubwenge bw'abantu bakora ibintu bitandukanye bugenda buriyongera, nico gituma habonetse n'abantu bakora ibitanda bitandukanye n'ibindi, ubu hariho ibitanda usanga bifise aho umuntu ashobora kuryama habiri canke hatatu.

Kariwabo, iyo atashe, avuye kw'ishure, aho yiga, aba yashonje, kandi yarushe cane; isaho yiwe twamuguriye, atwaramwo ibikoresho, aca ayiterera hasi; hanyuma nanje, nkaca ndayitora, nkagenda kuyibika, aho yagenewe.

Icumba, kirimwo, ibikoresho vyinshi cane ,hariho ibibika Amazi, cangwa bayashira mu kuyanywera ,ibitabu ,Intebe zisa n'ubururu, zimwe zimwe ,Imeza zera ,n'ibindi bikoresho vyinshi ,biri muri ico cumba.

Naho nagendeye sinari bwabone umuntu azi gutunganya ibintu neza bikaja ku rutonde mukora mu bubiko bw'ibitabu kw'ishuri aho niga iyo urengutse ahakorera usanga ibitabu bitondese neza aho vyagenewe hirya no hino harangwa n'isuguri dase sanzwe n'intebe n'ameza bihari ibabitondetse neza.

Ahantu heza cane, mu nzu hubatswe mu buhinga butangaje, hariyo intebe n'amameza vyose vyiza cane vyakija mbere, intebe zimwe zisa n'agahama, izindi zirera, n'Amameza na yonyene harimwo ayera.

Kw'ishure iwacu, hariho ubuzu bwa surwumwe; muri ubwo buzu, bugabuwemwo kubiri, kubera ko, hariho aho abagabo baja kwiherera, n'aho abagore baja; aho abagabo baja hagabuwemwo kandi kubiri, kubera ko, aho kwihagarika, n'aho kwituma haratandukanye.

Muri ya myaka nariko niga mu mashuri y'intango mu guhanagura ikibaho twakoresha igishambara tukandikisha n'ingwa zera gusa ariko ubu har'agakoresho ka kizungu ko guhanagura hakaba n'ingwa z'amabara atandukanye harimwo n'ibara ry'umuhondo.

Hariho igikoresho ushobora gukoresha uriko uramwa umushatsi w'umuntu canke ukagikoresha mubundi buryo ico gikoresho ushobora nokugikoresha Ico gikoresho ushobora kugikosha Iyo uriko uracamwo kubiri canke ibirenga kubiri nkibitamba n'ibindi n'ibindi

Inyubakwa zigize ishure ryacu ni nziza cane zirabereye ijisho, isomero ryoryo ryo mu mwaka wa kane rifise ubwiza burushirije uhereye ku mpome, ku madirisha, mbere n'intebe ziri muri iryo somero nazo nyene ni nziza cane.

Amakaye ashika kuri atanu, agerekeranye, imwe ku yindi, ayo makaye, afise amabara atandukanye; uravye kw'ikaye iri hejuru ya yose, nta kintu na kimwe canditseko, nk'izina canke ibindi.

Abantu bari mu kibuga biboneka ko ari abakinyi b'umupira wo mu bwoko bw'amaboko bariko barirukanga bamwe bambaye umwambaro ubaranga bivanye n'uruhande bariko.

Ibitabu bifise akamaro kanini cane kubera ko bibabitekeyemo ibintu bidasanzwe vyungura ubumenyi nico gituma abajejwe ububiko bw'ibitabu usanga babibungabunga neza n'isuku ridasanzwe.

Agacamurongo ni kimwe mu bikoresho abanyeshure canke umwigisha bakunda gukenera, gakunda gukenerwa na cane cane iyo hariko harigwa canke hariko harigishwa icigwa c'ibiharuro.

Ahantu hashajije, habereye ijisho; amameza ari aho hantu, akozwe mu buryo bwa kijambere; hirya no hino, hari udukoresho twinshi cane, dusharije aho hantu, vy'ukuri harabereye ijisho, ntiworaba.

Ahantu, haba hakoranira abantu benshi, ku mashure, ahari ubunywero, ku mavuriro n'ahandi, usanga hariho n'ubuzu bwa surwumwe; iyo hari ubuzu bwa surwumwe butari buke, biraheza bigafasha, kuko nta bantu usanga batonze imirongo, imbere yabwo.

Ubu haraje ibitanda vya kijambere. Bishobora kuba bigizwe n' imbaho canke n' ivyuma. Ivyo bitanda usanga bigerekeranye, ugasanga umuntu umwe arashobora kuryama munsi, uwundi hejuru yiwe kandi batabangamiranye. Dukunda kubisanga ku mashuri na cane cane, ariko hamwe hamwe no ku mavuriro urabisangaho.

Abavyeyi n'abandi bene gihugu bo kumutumba wa shongore, babandanya batera kamo abajejwe intwaro kugirango bagire ico baterereye, aho naho ni kubera ko ishure ryo kuri uwo mutumba rirateye isoni, kubera ko haba ku ntebe, inyubakwa zigize iryo shure, vyose bisaba ko bobisubiramwo.

Mw'ishure iwacu hari igihe usanga dukenera gukoresha ikaramu ry'igiti bivanye n'ivyo tugira twandike. Hari igihe rero usanga bikenera ko turisongora, ari naco gituma hariho udukoresho two gusongora ayo makaramu batuzaniye kugirango uwugakeneye acatoramwo kamwe, akifashishe.

Ibiti vyinshi cane bizitanye bikaba bibereye ijisho bisa n'urwatsi rutoto, iruhande y'ivyo biti hariho ikibuga bakiniramwo umupira w'amaboko.

Ikibumbano, cerekana iyo umwana, akiri munda kwa nyina wiwe, aba ameze; wihweje ico kibumbano, wokwibaza ko ari umwana nyene, kubera ko uwagikoze, vy'ukuri, arazi kugereranya.

Kera twari tumenyereye hariho ingazi zikozwe mu biti gusa ku buryo umuntu akeneye nko kurira hejuru afata ibiti n'ibibaho akabiterateranya agakuramwo ingazi, ariko ubu haraje iterambere aho usanga hariho n'ingazi zikozwe mu vyuma.

Ikibanza ciza cane, kibereye ijisho, gikayangana; muri ico kibanza, harimwo intebe n'imeza, na zo nyene ziteye igomwe, zibereye ijisho, wohora urazihweza.

Akazu kasugumwe iyo kadakorewe isuku usanga gasa nabi cane, hari n'igihe wakirwa n'umunuko iyo ugatumbereye, n'ivyiza rero kwitwararika isuku ryo mu kazu kasugumwe.

Muri ka kazuka surwumwe ko kw'ishuri wacu hariho igikoresho kimwe catakaye ico na co ni umupfundikizo upfundikira harya haje amazi umuntu akwega iyahejeje kwihagarika canke kwituma.

Umwambaro w'impuzu ugizwe n'ibutura n'agapira bisa , bifise ibara ry'ubururu ariko ritazize cane ,izo mpuzu zir'ahantu zirambitse naho hafise ibara risa n'urwatsi rutoto.

Ibikoresho bitandukanye, vyiza cane, vy'abana, vyo gukinisha, ivyo bikoresho, biri ahantu hashashe, hasa n'urwatsi rutoto, hirya utereje amaso, hariyo inyubakwa ndende cane, iri mu buryo bugerekeranye.

Inyubakwa subatswe mu buhinga bwa kijambere, zimwe zimwe ziboneka zirihirya gato, bishoboka ko ari inyubakwa z'amashure hariho ni akazu, kandi kari ku ruhande bishoboka ko ari akazu ka surw'umwe.

Imeza nyinshi cane ziteretse ahantu, nta na kimwe kiri kuri izo meza ahubwo hari zimwe zimwe ziriko akantu k'umusaraba kandi uwo musaraba ukaba utukura.

Kwishure iwacu hariho ahantu habikwa ibikoresho bitandukanye abigisha bakoresha mukutwigisha, aho hantu murico kibanza ninaho babitse cagikoresho citwa umubumbe w’isi mwigisha ahora akoresha iyo ariko aratwigisha mucigwa cinyigisho menyesha ntara.

Hariho inyubakwa zigize ishure ry'intango ryo mw'i rohero ryitiriwe kanuma iryo shure niryiza cyane ku buryo niyo ugiye mu bwiherero aho twita muza ubwasorwumwe usanga riheza cane kandi hagizwe n'imiryango myinshi.

Ahantu mu nzu, hari ikibanza ciza cane kirimwo n'ibikoresho vyiza cane vy'ikizungu biri mu buryo butangaje, ivyo bikoresho bimwe naho bicara hamwe n'aho bashobora gutereka igikoresho bariko barakoresha,l harakayangana ntiworaba haraberey' ijisho.

Ibibaho vyo kwandikako, haba mu masomero atandukanye, canke ahandi, biri ubwoko bubiri; hari ikibaho usanga gihometse ku ruhome, n'ikindi usanga cubakishijwe imbaho, ushobora guterura, ukacunguruza, ukagitereka aho ushaka.

Ikibanza kirimwo ibitabo bitari bike, ico kibanza, ni aho basanzwe babika ivyo bitabo, kandi hari n'uwujejwe kubikurikirana, ni na co gituma, uwo ahajejwe usanga yabitondetse neza.

Ahantu ho kubikwa ibitabo bisaba kuhagira isuku ryinshi cane kandi ukaraba n'uko bitondetse neza ivyo biraheza bigafasha iyo umuntu akeneye igitabo araheza akagitora vyoroshe mugihe wabitondetse neza

Ahantu mucumba, canke aho ariho hose, hagenewe kubika ibintu, birasaba ko utabivangavanga, igitanda nivyiza ko kiba ico kuryamako, akabati bakagashiramo ivyagenewe kujamwo, impuzu nazo nyene zikabikwa aho zagenewe, kuko ivyo vyose babivangavanze, uca usanga ata rutonde ruhari.

Abanyeshure murino minsi usanga harimwo abafise akantu kamufasha gukora ibiharuro, ivyo biharuro ku banyeshure bo mu myaka yakera, babikoresha umutwe ariko murino myakaho ako kantu urashiramo ugafyondagura kakaguha ivyo ushaka.

Mu mashure y'abana bakiriko barimenyereza bataratangura mu mwaka wa mbere, hari uburyo bakoresha mu kubigisha. Kenshi bakoresha udukoresho dutandukanye turiko indome, utundi turiko ibindi nk'inyabutatu, urukiramende, agasaraba umwashi, inganamwashi n'ibindi.

Ahantu habikwa ibitabu, usanga harangwa n'urutonde, rudasanzwe, haba hariho ububiko, bwagenewe ivyo bitabu, bagaheza bakabishirayo, babitondetse neza kandi, haba hariho n'imeza, n'intebe, uwukeneye igitabu, co gusomerayo aca agitora, akicara agasoma.

Ibirato biri ahantu bari babitekeye, akantu bari babitekeyemwo bakuguruye ivyo birato bifise ibara risa n'ubururu.

Ubu reta yashizeho itegeko ry'uko abanyeshure twese bazoza baradufungurira ku mashure ari na co gituma iyo hasigaye iminota mikeya ngo dusohoke usanga ababijejwe bamaze gushira ifungurwa ku mameza turaheza tukaja dufungura hanyuma tugasubira mu vyirwa vyacu vy'inyuma ya sasita.

Intebe n'ameza bikozwe mubuhinga bwa kijambere, ahantu biri hariho isuku ridasanzwe kuberako hariho n'utuntu bihagazeko rifise irangi risa n'urwatsi rutoto.

Umushikiranganji w'indero, aheruka kumenyesha ko mu mashure atandukanye, bagiye kuza barareka kwandikisha ingwa bakoresha n'ibibaho, ari naco gituma hariho agakoresho baraye basohoye, bakerekanye ingene kazoba kameze ko ariko bazoza barandikako.

Icumba, kirimwo ibintu bitandukanye; hari ibimanitse ku mpome z'ico cumba, ariko na cane cane, hariho intebe, amameza n'ibindi, bisa n'ubururu, biri muri ico cumba.

kera twebwe muri yamyaka twarukamwo wasanga iyo dushatse gukina umupira w'amaguru dufata ubumwanya aho babutaye tukabuterateranya tugaheza tugakuramwo umupira, ariko ubu haraje imipira ya k'izungu kandi usanga imeze neza cane.

Ikibanza ciza cane, gishakice haba ku mpome, hasi, hirya no hino, hose harangwa n'isuku hariho ibisharizo bimanitse ku mpome, bimwe bimwe bikaba biterekana ibikorerwa aho hantu, kandi hariyo intebe, imeza aho bashira ubucapfu n'ibindi n'ibindi.

Mudasobwa iri ahantu ku meza, impande yayo hariho ibindi vyuma bishoboka ko babikoresha niyo bariko barakoresha iyo mudasobwa.

Amazu menshi cane, yubatse mu buryo butandukanye, kandi butangaje; hari n'ibibuga, vy'imipira y'amaboko, kandi hino, hari n'ibindi bikoresho bitandukanye, bakoresha mu kwinonora imitsi.

Inyubakwa nziza cane ziberey' ijisho zubaswe zigerekeranije, hariho ikibuga c'umupira w'amaboko inyuma yizo nyubakwa hakaba n'ibiti hirya no hino hamwe n'izindi nyubakwa zitaboneka neza

Mwigisha wacu w'icongereza aheruka kugura umuduga ufise irangi risa n'ubururu, yaciye nawe atangura kuza arawuhagarika aho iyindi miduga itandukanye y'abandi bigisha iri kandi wewe yaciye aza arawushira munsi y'igiti ntushobora kubangamirwa n'izuba.

Ku mashure nka yose yaba ayintango, ayisumuye, canke aya kaminuza hariho ikibanza cagenewe kubikwamwo ibitabo. Ivyo bitabo mu kubibika barabitondeka neza aho vyagenewe kubwira ngo vyorohere uwuba agiye arondera igitabo kimwe muri vyo.

Inzu yubakishijwe amatafari ahiye ikaba isakajwe n'amabati, imbere yayo hariho utwatsi twiza cane tumeze neza n'ibiti, hari kandi mu mbavu zayo amabati aboneka igice kimwe bishoboka ko ari kuyindi nyubakwa.

Umupira wo kwambara hamwe n'ibutura bijanye biri ahantu birambitse asa n'urwatsi rutoto bikaba bifise navyo ibara ryera n'irisa n'ubururu akaba handitse ko n'igitigiri mirongo ibiri na bine.

Abanyeshure iyo bagiye kuruhuka canke gukina nibirigo batwara ibikoresho vyabo hanze vyab' ibitabu canke ibindi bikoresho bakoresha, baca babisiga ku ntebe aho bari bicaye hanyuma bakagaruka babisangaho.

Ibikoresho bimeze nk'ibirahure bikaba vyubitse ku meza birabonerana kandi birameneka ahantu biri hashobora kuba arahabera ubushakashatsi.

KwiIshure ryigisha ivy'ubuvuzi ryo mu buyenzi hari igikoresho bapimamo indwara bazanye umwanda mukuru cane umwanda muto ujejwe gukoresha ico gikoresho aravuga ko gikora neza kandi gikomeye.

Uharaje ubundi bwoko bwa za mudasobwa iyo usanze baziteretse ahantu usanga zibereye ijisho, kubera ko ziratandukanye n'izo twari tumenyereye.

Icumba kiberamwo ubushakashatsi, harimwo ibikoresho vyinshi cane muri ico cumba kandi vyinshi muri vyo n'ivyo bifashisha iyo bariko barakora ubwo bushakashatsi aho batereka ibintu aho bavyogereza n'ahandi n'ahandi.

Hari uburyo bwinshi bwo kwirinda imicafu imbeho canke ibindi bintu bishobora kwonona iminwe y'umuntu kanaka, nico gituma hariho n'ibikoresho umuntu ashobora kwambika iminwe kugirango yirinde ivyo vyose twadondaguye.

Ubu ahantu hatandukanye haba mu mashure canke ahakorerwa ibindi bikorwa usanga hariho imashini nyabwonko canke za mudasobwa zifasha kugira ngo ibikorwa bigende neza, izo za nyabwonko canke mudasobwa usanga ziri ubwoko butandukanye.

Mu cumba gikorerwamwo ubushakashatsi, usanga harimwo ibikoresho vyinshi cane, rimwe na rimwe, hari igihe usanga ari ibirimwo ibintu, nk'imiti canke ibindi bavangavanga; n'abahakora, baragerageza kwikingira haba ku minwe, ku munwa n'ahandi.

Umwana mwiza niwe ajejwe icumba kiberamwo ubushakashatsi kw'ishure aho niga usanga afise ubwira umwete n'ubukerebutsi kandi ivyo ahakorera ageragaza kwikingira cane cane iminwe.

Ku mashure atandukanye, cane cane ayisumbuye canke kaminuza, urasangaho, umugwi w'abantu bahakora, canke bafise ivyo baje kuhakorera; usanga badahema, badakubita n'urugohe, kugirango ibikorwa babikore neza.

Icumba kiberamwo ubushakashatsi usanga kigizwe nibikoresho vyinshi cane hamwe n'ivyo bakoresha iyo bariko barakora ubushakashatsi bwabo, abahakora kenshi usanga bambaye impuzu zera Kandi ugasanga bikingiye nokuminwa.

Abantu bahagaze ahantu bafise ivyo bariko barihweza bishoboka ko bariko barakora ubushakashatsi ku kintu kanaka, bikingiye haba ku minwe n'ahandi hatandukanye gushika no ku minwa yabo.

Ahabera ubushakashatsi kw'ishuri wacu haratandukanye n'ahandi nahorambona, kubera ko harangwa n'isuku ridasanzwe, kandi hariho, naho bakorere ibintu hasizwe irangi ryiza cane harakunda kuba hariyo n'ubujemwe ijwe ico kibanza.

Abantu batatu b'igitsina gabo, bahagaze batonze ku murongo imbere y'inzu ifise urugi rwuguruye, muri abo bantu umwe muri bo afise umwambaro wera derere, bishoboka ko ari kimuranga nk'akazi akora.

Abantu batatu b'igitsina gabo bahagaze batonze umurongo, umwe muri abo bantu yambaye umwambaro wera derere bishobokako ari umwambaro w'akazi akorera aho hantu.

Ahabikwa ibitabu bisaba kuhagirira isuku no kubitondeka neza. No kw'ishure aho niga uwujejwe ubwo bubiko, abikora neza cane kubera ko ayo mategeko yose arayubahiriza.

Ibitabu vyinshi cane, biri ahantu bigerekeranye; biboneka ko ibitabu ari ngirakamaro cane, kubera ko, aho ubisanga hose, usanga babibitse mu buryo bwo kubibungabunga.

Ibitabo vyinshi cane biberey' ijisho kuberako bisa neza, biratondetse ahantu biri kumeza, hari n'utwamwa two gufungura impande y'ivyo bitabo.

Ibitabu ni ngirakamaro ku muntu uwariwe wese kuberako bitekeye ngo ubutunzi budasanzwe iyo ufashe umwanya ukabisoma. Nico gituma usanga ahantu hatandukanye na cane cane ku mashure hari ububiko bw'ibitabu.

mw,isomero rya wa mwana w'umuhererezi wanje yiga hariho ibibaho bidahometse ku ruhome kimwe gifise ibiti bigifashe ninaco bacegamika impande yakabati vyose barabikoresha mu kuvyigishirizako abanyeshure

Kw'iishuri iwacu hariho naho abana bakiri bato cane bataratangura umwaka wa mbere bigira. Iyo winjiye mu masomero yabo usanga intebe bicarako n'imeza bitandukanye n'izo twebwe twicarako.

Hariho amakaramu ari m'ubwoko tutamenyereye cane akozwe mu biti, ayo nayo amwe amwe har'igihe barakoresha nayonyene m'ukwandika kumpapuro, ayandi bakayakoresha nk'abafundi kugirango bandike kumbaho zitandukanye, bivanye nivyo bariko barakora, Hari n'ayandi abantu b'igitsina gore basiga kumibiri yabo kugirago baberwe.

Abantu babiri biboneka ko ari abana babigeme bafise ivyo bariko barakinisha mu ntoke. Mu vyo bariko barakinisha harimwo amabuye n'ibindi bimeze nk'ivyamwa.

Ka gahungu kanje gatoya kiga mu mwaka wa kabiri w'ishure ry'intango gaheruka kuba ka mbere mu gice giheze naciye ndakagurira isaho nshasha yo gutwaramo ibikoresho nziza cane ifise n'amabara asa nubururu hamwe hamwe kararyohewe cane.

Kw'ishure ritoya ryo mu Rukeco, uno umunsi haramutse hari ibirori bisozera umwaka w'ishure. Nico gituma intebe zitari nkeba zitondetse hanze, kubera biteze abashisi benshi cane, abavyeyi n'abandi batumire.

Inyubako zigitse ishure ry'intango ryi Mutaho zirabereye ijisho ntiworaba baheruka gusiga ayandi marangi ku mpome no kunzungi no ku madirisha, imbere yizo nyubakwa naho hari utwatsi n'uduti twiza cane turemvye dusa n'urwatsi rutoto.

Za nyubakwa z'ishure ryacu ubu zirakayangana ntiworaba, ni kubera ko baheruka kuzisiga ayandi marangi. Ku mpome basize irangi ryera ahandi risa n'umuhondo. Ku madirisha, ku nzugi no ku nkingi zimwe zimwe hari irangi irisa n'ubururu.

Imeza, intebe yo kwicarako hamwe n'iyindi ntebe y'abanyeshure ibonekesha uruhande rumwe byose biri ahantu shoboka ko ari mw'isomero uruhome n'urw'amatafari aturiye kandi hari nidirisha rinini cane imiryango yaryo yuguruye.

Hariho igiti ciza cane kirekire kandi gisagaraye kiri imbere mu ruzitiro rw'ishure ry'intango ryo mu Kinama, iyo uriko urarengana ugaca impande yurwo ruzitiro utereje amaso usanga vyukuri kiberey'ijisho.

Mw'isomero ryacu, iyo urungurutse, n'aho tutaba, turiko turigirayo, usanga hasa neza cane; kubera ko, minsi yose, imbere yo dutaha, turahakora isuku, tugahanagura intebe, tukazitondeka neza cane; vy'ukuri, usanga habereye ijisho.

Ahantu hakorerwa ibintu bitandukanye canke habakorera abantu beshi usanga hariho ikirangaminsi, ikirangaminsi rero kirafasha kumenya amatariki canke ibihe umuntu agezemwo

Ishure ry'intango ryo mu Twinkwavu rifise inyubakwa zubatswe mu bwoko bwa kera. Iyo uharengutse ntiwokwibaza ko ari amashure. Abanyeshure bamwe bamwe usanga bagandagaje imbere y'imiryango y'amasomero, kandi n'amasomero yubatswe mu buryo butangaje.

Inzira ducamwo iyo turiko turagenda kw'ishure canke turiko turavayo irimwo utuye duto duto tuziburana hariho abana tujana kw'ishure abandi dutahana batambaye ibirato ntibiheza ngo biborohere.

Izo nyubako z'ishure mubona zirateye igomwe ntiworaba, uburyo zubatswemwo amarangi n'ibisharizo bikikuje hirya no hino wohora uraraba, nta muntu numwe yokwibibazako ari amashure y'intango.

Ku mashure barubaka n'ibibuga abanyeshure bazoza barinomebera ko imitsi mu bibuga vyubakwa usanga harimwo ibibuga vy'imipira itandukanye tutibagiye ko barimwo n'aho kinirwa imipira y'amaboko.

Ishure ry'intango ryo mu ruyaga ryubatswe mu buryo dusanzwe tutamenyereye kubera ko uruhome rugize izo nyubakwa rumeze nk'inyubakwa zahora zubakwa ku ntwaro y'ababirigi.

Ishure ry'intango ryo mu Kabuye rirafise ibikenewe vyose kugira ngo rikore neza ,hariho n'utuzu twa surwumwe kandi burakwiye bunarangwa n'isuku ridasanzwe.

Ejo aho bukera mw'isomero ryacu tuzotangurira kwiga kucirwa c'inyigisho menyeshantara icyo gituma myigisha yadusapfe ko imbere yuko dutaha dutoneka intebe uko tutahora tuzitondeka twazitondetse tugize umurongo uhese uwuguruye.

Igikoresho c'umubumbe w'isi kirafasha cane kubera ko gifasha abanyeshuri gutahura cane cane iyo barikubariga icigwa c'indondabihugu nanjye narashoboye gutahura igihe nari niga mu mwaka wa gatanu.

ku mashure atandukanye ntusanga hariho amasomero gusa kubera ko haba hariho n'ibindi bibanza abarongoye amashure bakoreramwo mbere rimwe rimwe iyo ari amashure y'uburaro hariho n'ibibanza abanyeshure baryamamwo

Inyubakwa zigize ishure ry'intango ryo mucagura niza kera cane abantu bamwe bavuga ko zubatswe ku ntwaro y'ababirigi ariko zirakomeye cane n'aho uziravye womenga amabati n'impome biriko birasaza.

Mwigisha, yaratuzaniye udukoresho, akoresha, iyo ariko aratwigisha guharura, kuva ku gitigiri rimwe, gushika ku mirongo itanu; mirongo itanu, yashushanije bitanu, n'ubusa, ku dupapuro twera.

Cagiti c'imyembe kiri kw'ibarabara impande y'ishure ritoya ryo mu Ngagara kibandanya gisagarara, iyo cajeko imyembe abanyeshure usanga bari ko barayihereza ariko murino minsi nta myembe iriko igihe caco co kwama.

Intebe nyishi cane z'abanyeshure zo kwicarako ziri ahantu zitonze ku murongo bishoboka ko ari mw'isomero ariko rero ahohantu ziri harakenewe gusubirwamwo kubera ko hasi harabomaguritse na hamwe hamwe ku mpome hasa nabi.

hariho amakaramu usanga twese tumenyereye ko bandikisha ariko hari n,amakaramu usanga akozwe mu bwoko bw'ibiti nayo nyene yo kwandika hakaba n,ayandi makaramu nayo nyene kenshi abakozwe mu bwoko bw'ibiti atandukanye bakaba bayakoresha mu gusiga aho baba banditse canke bacafye kugira ngo haberwe

Aho niga mu mwaka wa gatanu baheruka kutuzanira umwigisha w'umusore. Uwo mwigisha araciye ubwenge kandi no mu nyambaro yiwe yambara vyukuri nkuko ari muto. Iyo ariko arakora ibiharuro nta n'ikintu na kimwe kimusoba, usanga ari gukwabagura iyo yibereye ku kibaho.

Kw'ishure ry'intango ryo mu Gashibuka iyo uhaciye mur'ino minsi, n'aho hoba sayine, nta banyeshure uhabona, ni kuberako hariho umunyeshure aheruka kwitaba Imana none bari mu kigandaro.

Intebe zose abanyeshuri bicara kw'ishuri wacu baheruka kuzisiga irangi iryo rangi barisize kuvyuma bifashe izo ntebe na ryo rikaba risa n'ubururu.

Ibiti n'ivyatsi vyiza cane, bitotahaye, bikaba biri imbere y'inyubakwa, bishoboka ko ari amashure; iyo nyubakwa, iboneka uruhande rw'igice kimwe gusa c'imbere.

ishure ry'intango ry'imuhama rigizwe n'inyubakwa nziza cane zibereye ijisho, iyo winjiye imbere mu masomero amwamwe usangayo ibikoresho vyiza cane, intebe, aho bakarabira ivyuma bishikana amajwi kure y'umwigisha Ariko arigisha, hariho n'igitambara naco nyene bashobora kwifashisha iyo bariko barakoresha ubuhinga mu kwigisha mu gihe batariko barakoresha ikibaho.

Kw' ishure ry'intango ryo mu Gisenyi, hariho ikibanza babikamwo ibikoresho bitandukanye ingwa, ibitabu intebe ziba zacagutse n'ibindi n'ibindi ,aho hantu usanga habereye ijisho kubera ko bafite ukuntu babitondeka kuburyo bidasanzara.

Uruhome rwera derere hariko ibicapo vy'abantu bariko barakina umupira, hasi iruhande y'urwo ruhome hariho utwatsi tuhateragiye twiza cane dutotahaye dusa n'urwatsi rutoto.

Agapapuro kamanitse ahantu kuruhome gafise irangi risa n’umuhondo, nta vyandiko bibonekako biriko, impande yako hari urundi rupapuro rwera ruboneka uruhande rumwe.

Ibiti hamwe n'ivyatsi, vyose vy'ubwoko butandukanye bibereye ijisho. Bifise irangi risa n'urwatsi rutoto. Hirya y'avyo, hariho inyubakwa zitandukanye ariko zitaboneka neza.

Mu gihe tugezemwo usanga abanyeshure badakoresha umutwe cane kubera ko hariho udukoresho twaje tuza turabafasha nko mu buryo bwo guharura. Hari agakoresho bakoresha bashaka kugwiza, kugabura, guteranya, n'ibindi n'ibindi.

Imyaka itanu yari iheze, nigisha kw'ishure ry'intango ryo Muniha, ariko sinari bwabone barisanura, uno munsi batanguye ivyo bikorwa, mbere batanguye gusiga amarangi ahatandukanye. Ku madirisha no ku nzugi, basizeho irangi risa n'Ubururu.

Uruhome rugizwe n'amatafari ahiye, hariho n'umuryango w'injira ku ri wo muryango, hariko urugi na rwo nyene rusizwe irangi, kandi iryo rangi risa n'ubururu.

Inyubakwa nziza cane ibere ijisho igizwe hanini n'irangi ryera imbere yiyo nyubakwa hariho twatsi tuhateragiye dufise ibara risa n'urwatsi rutoto.

Kwishure kwa Karadiridimba baheruka kubazanira ibitabo bishasha, ejo bundi naragiyeyo ndarunguruka aho babibika nsanga ni vyinshi cane bigerekeranye bikayangana bibereye ijisho candaheza ndaryohegwa cane

Kw'ishure ry'intango ry'i Rusunwe hari umwaka wa gatatu A na B na C kuberako abanyeshure ari benshi. Isomero ry'umwaka wa gatatu C ririko urugi rw'icuma kandi rusize irangi risa n'agahama.

Intebe zitari nyinshi zimwe zimwe ziboneka ibice bice, ziri ahantu mw'isomero, kuri izo ntebe hejuru hariko ibitabu biziryamitse ko biboneka ko ari abanyeshure babihasize.

inyubakwa zigize ishure ry'isumbuye ryo ku ruhororo zimaze imyaka irenga mirongo ibiri ari na co gituma uharengutse usanga izo nyubakwa zishaje cane amabati impome vyose nivyiza ko bo bisubiramwo kubera ko birateye isoni.

Inyubakwa ziboneka ziri ahantu kure bishoboka ko ari inyubakwa z'amashure, hari n'ibendera ry'igihugu c'u Burundi iri imbere y'izo nyubakwa, hino hariho akayira kagenda iyo izi nyubakwa ziri hakaba n'ibiti vy'ubwoko butandukanye.

Igitambara cera derere kimanitse, ikibaho co kwandika ko ivyuma bishikan' amajwi kure intebe zitandukanye ahantu har'amazi ho gukarabira vyose biri mw' isomero

Mw'isomero ry'umwaka wa kane kw'ishure aho niga, hariho itandukanirizo ry'ayandi masomero ku bijanye no gutondeka intebe, umwigisha w'abo banyeshure, abasaba ko intebe bozitondeka bagize umurongo uhese wuguruye.

Ku mashure atari make yaba yisumbuye matomato canke kaminuza, usanga barubatse ahandi hakorerwa ibintu bitandukanye hariho ibibanza usanga babikamwo ibintu canke aho abategetsi barongoye iryo shure bababakorera.

kw'ishure ritoya ryo kw'i Jabe, hari igiti, ucinjira ushikirako, gitera amakenga benshi; nta n'umuntu n'umwe azi uwateye ico giti, ariko, kibandanya kimererwa neza, gitotahara, ku buryo wokwibaza ko baza barakivomera.

abana b'abanyeshure batoya cane bari mu mwanya wabo wo gukina, bamwe bariko barakina iminzeganzega abandi biruka mu kibuga impande y'ibendera abandi bari hirya bakina inkino zitandukanye.

Kwishure iwacu hariho ikibabanza cisomero atabanyeshure bacigiramwo, kenshi harigihe usanga utwana duto duto twinjiiye muri ico kibanza tukaba turikinira kuberako haragutse kandi ntanintebe zihari.

Abana b'abigeme baba bafise inkino zitandukanye bakina hari igihe usanga biyicariye hasi bariko barayora utuntu bakinisha kenshi hari igihe usanga mu vya bakinisha harimwo amabuye.

Amakaramu atandukanye, iyo kwandika ku mpapuro, hariho amakaramu bita ko ari ayo mubwoko bw'igiti, ayo makaramu iyo uriko urayakoresha ushobora guhanagura ivyo wanditse, kandi birasaba ko uza uranayasongora, nico gituma hariho udukoresho two guhanagura no gusongora.

Ku ishure ry'intango ryo mu Kabande batanguye ibibazo vy'igice ca gatatu nico gituma abanyeshure iyo batariko barakora, ibibazo canke bahegeje baca bigira kuba barikinira hanze.

Tugeze isaha zitatu n'iminota miromine n'itandatu z'igitondo, ari naco gituma abanyeshure baciye basohoka kugira ngo bakine, abonabo nabo kw'Ishure ry'intango ryo mu Kigina, barabereye ijisho kubera ko bambaye umwambaro w'ishure uranga iryo shure.

Hariho ishure ry'intango riri ku Mugoboka iyo urengutse kuriryo shure usanga higa abanyeshure bake cane, bamwe bavuga yuko iryoshure ritakira uwariwe wese kuberako ngo ryakira impfuvyi gusa.

Isomero ryo mu mwaka wa kabiri kw' ishuri aho muvyaranje yiga, rirateye isoni iyo winjiye imbere. Intebe ziri muri iryo somero zirashaje, ikibaho, ku madirisha, vyose vyarabomaguritse, nayo wihweje hasi ho, harabomaguritse harateye isoni cane.

Ku mashure nka yose, yo mu gisagara ca Bujumbura; yaba ayisumbuye, canke mato mato, ukiharenguka, uca ubona izina ry'iryo shure; barigora, bakandika mu vyandiko biboneka neza, bagaca bamanika iryo zina, ku ruzitiro rw'iryo shure.

Mu cigwa c'uno munsi, batwigishije ibijanye n'imiryango, uko igabuye; mwigisha yaciye atubuza guhanagura ikibaho, kugira ngo ejo aho bukera, tugishika mw'ishure, tuzobe turabisoma, tuvyiyibutse neza.

Turi mu buruko bw'igice ca kabiri, uno munsi igihe naringiye mu kaguriro naciye muri kakayira gaca inyuma y'ishure ryacu, naciye ndunguruka nshiije muri ryadirishara ry'isomero ryacu nsanga harangwa n'agacerere kadasanzwe, kuberako haba hariyo intebe gusa n'ibindi bikoresho atabanyeshure bariyo.

Mu kinindo, hariho amashure ya leta ,baheruka kwubaka; imbere y'amasomero atandukanye, y'iryo shure, hose, hamwe hamwe, uhasanga intebe iri imbere y'umuryango; iyo ntebe, umunyeshure iyo yacerewe, abanza kuyicarako, mu kurindira ko, umwigisha amuha uruhusha rwo kwinjira.

Abantu babiri b'igitsina gore bishoboka ko ari niyabaga bafise utuntu tw'udutabo bariko barihweza uwundi umwe muri bo yafashe ukuboko kuku bamfu agushira inyuma agucomeka mu gitenge.

Ishure ry'intango rya ngozi ya mbere rigizwe n'inyubakwa zubaswe ku buhinga budasanzwe zigizwe n'amatafari ahiye, kandi hariko n'amabati meza cane hamwe n'ivyuma bigize inkingi z'izo nyubakwa.

Abana benshi cane bishoboka ko ari abanyeshure bo mu mashure y'intango, bicaye barabana ahantu mu ntebe n'amameza biteretse ahantu ku twatsi kandi ututwatsi dusa n'urwatsi rutoto, hariho n'uwundi umugabo umwe ahagaze bishoboka ko ari umwigisha wabo.

Kw' ishuri iwacu abanyeshure biga mw' isomero ry'umwaka wa kabiri, babonetse ari benshi cane kuburyo batokwigwa mw' isomero rimwe. Nico gituma baciye bagira umwaka wa kabiri A n'ubundi B.

Uno munsi igihe najana wa mukobwa wanje kw'ishure aho yiga mw'i Rohero muvyaranje Barandereka yatangaye cane, kubera ko yabonye ingene inyubakwa zigize iryo shure ari nziza cane kandi nzigerekeranye ntiyemeye ko ari ishure ry'intango.

Mu masomero nka yose, haba mu mashuri yisumbuye canke ayintango na hamwe hamwe muri kaminuza usanga hariho ikibaho, ikibaho baraheza bakashifashisha canecane iyo bariko bariga canke bariko barakora imyimenyerezo.

Mw'isomero ry'umwaka wa kabiri, hariyo intebe nziza cane, iyo uharungurutse ata banyeshure bariyo, usanga zibereye ijisho, zitonze ku murongo, wohora uraraba.

Ishure ry'intango rya Mahanga ya kabiri, ryubatswe mu buryo bwa kijambere urengutse ku nyubakwa zigize iryo shure, uratangara cane kubera ko ziratandukanye n'ingene inyubakwa z'ubu zubakwa.

Ishure ry'intango Ryo mukamenge winjiye imbere muruzitiro usanga hagutse cane, hariyo amazu yubatswe kijambere Kandi hakaba n'ibiti bitandukanye navyonyene bihabereye wohora uraraba.

kw'ishuri wacu hariho icuma kimanitse ahantu kigereranywa n'inkengeri icyo cuma ni ukugira ngo ubu kijecwe aze arahonda uko isaha iheze kugira ngo abigisha bamenye ingene bakurakuranwa eca n'uwari we wese amenye aho amasaha ageze.

Umuntu w'igitsina gabo ahagaze ahantu ku ruhome, arabira mwidirisha ivyoba biriko birabera imbere, kandi inyubakwa z'aho hantu ahagaze, ziboneka nk'inyubakwa z'amashure.

Ku mashure amw'amwe barategekanya aho abigisha bicara bariko bararuhuka canke bariko barafungura canke bariko barategura ivyirwa vyabo ,hari igihe usanga banditse ku muryango ko ari ikibanza cagenewe abo bigisha.

Mu kwubaka amashure barashirayo mu masomero atandukanye, ikibaho cirabura, kenshi bagihomeka k'uruhome rw'imbere. Iyo umwigisha ariko arigisha, har'igihe bisabako ivyigwa aba yigishije atabihanagura, kugira abanyeshure baze barabiraba bavyiyibutsa.

Ishure ry'intango, ryo mu Gitobe, rimaze imyaka atari mike; inyuba z'aho, ntizisaza cane, kubera ko, ziracafise ubukomezi; hari n'ibiti, biteragiye imbere y'izo nyubakwa, hakaba n'ikigega kibika amazi, ku buryo, amazi adashobora gukena, n'iyo yokama hose.

Kw'ishure ry'intango aho wamwuzukuru, wa Barumwete yiga hariho ikibanza cagenewe kubikwamwo ibitabu. Hariho umwigisha umwe mubahakora, usanga ahajejwe akaza arabitondeka neza muri ico kibanza.

Imbere yuko ushikira inyubakwa z'amashure yacu kubera ko ziri ahantu ku musozi ubanza kuduga ingazi, ingazi udugako uca impande y'ahari ibiti n'ivyatsi vyiza cane bitotaye bibereye ijisho.

Inyubakwa ziboneka nkamashure yintango, izo nyubakwa zir’ahantu hakikujwe n’ibiti namashamba , hagati nahagati yizo nyubakwa hariho igiti kiriko ibendera ry’igihugu c’uburundi.

Inyubakwa ziboneka uruhande rumwe, bishobokako ar'amashure y'intango, imbere yazo hariho isi atakintu nakimwe kiyiteragiyeko ariko inyuma naho harangwa n'ibiti bitari bike.

Inkengeri ihejeje kuvuga none abanyeshure bariko barakinira mu kibuga mu mwanya wa sayine baciye bihutira kwinjira mu masomero yabo kugira ngo babandanye ivyigwa, hanze hasigayeho bakeyi nabo nyene bariko baranyaragasa.

Iy'urengutse kumashure y'intango yo mukatabesha wokwibazako ari izindi nyubakwa zagenewe gukoregwamwo ibintu ,kuberako zubatse muburyo butagaguje kandi ntanuruzitiro ruhari.

Ubu mwisomero ryacu harangwa n'isuku ridasanzwe. Ubwa mbere abanyeshure bamwe bamwe baza baraterera hasi ibipapuro n'ibindi bicafu ariko ubu barazanye agakoresho dushiramwo ubucafu canke ibindi bintu bidafise akamaro.

Inyubakwa nziza cane, z'amashure; imbere y'izo nyubakwa, hariho abana b'abanyeshure, atari benshi cane; bamwe, bariko barikinira, abandi, bariko baratambuka; hari amabendera abiri, ahungabana, imbere y'izo nyubakwa; hakaba n'abandi bantu, bake cane, bameze nk'abakuze.

Ishure ritoya ryo ku Nkiko, rigizwe n'inyubakwa nziza cane; iyo winjiye, imbere mu ruzitiro rw'iryo shure, hariyo n'ibiti vyinshi, bitotahaye usangayo.

Inyubakwa ziri hirya, zitaboneka neza, imbere y'izo nyubakwa, hariho ikibuga kirimwo abantu babiri, umwe ariko ariyirukira, uwundi afise ibendera ry'igihugu c'Uburundi.

Muri ino minsi, ikizokwereka ko, hari ahantu hatarashika iterambere, usanga inyubakwa, canke ibizitiye aho hantu, biri mu bwoko bw'ivya kera; na rya shure ry'intango ryo mw'i Rimiro, uharengutse, usanga harangwa n'ivyo mpejeje kudondagura.

Ahantu munzu hariyo amameza atari make. Hariko amadirisha ku mpome z'iyo nzu uyarabiyemwo urabona hanze ayandi mazu atandukanye hakaba n'ibiti bitandukanye biri hanze nyine bibereye ijisho.

Intebe n'amameza vyiza cane vya kijambere biri mu kibanza naco nyene ciza cane gishagije wohora uraratira ijisho mu rico kibanza bishoboka ko ari somero kuberako hariyo n'ikibaho.

Ishure ry'intango ryo Kumukinya rigizwe n'inyubakwa nziza cane. Iyo winjiye uturutse inyuma y'izo nyubakwa, utangura kubona ibiti n'ivyatsi vyiza cane biri inyuma yazo.

Ngowenubusa asanzwe yiga mu mwaka wa gatandatu kwishure ry'intango rya Nyamugari ya mbere, uwo mwana afise isoni nyinshi iyo amwicaritse imbere ucusanga ariko araraba hasi mu gihe abandi banyeshuri bose baba bariko ariganirira n'ubukerebutsi budasanzwe.

Amashure nka yose, barasohora urutonde, bakereka abanyeshure, ibikoresho bazogura, n'ingene bizoba bingana, bivanye n'ivyigwa bagiye kwiga; ivyo barakunda kubikora, na cane cane, iyo umwaka w'ishure ugira utangure.

mw,isomero ryacu n'iyo tutaba turiko turaryigiramwo wama usanga rirangwa n'isuku ridasanzwe, kubera ko turitwararika bivanye n'umwe wese uko aramukiwe tugakora isuku haba kukibaho tugatondekanya intebe neza tugahanagura amadirisha no hasi tukahakora neza.

kagabo kariwabo Mutima na Mbabazi barakundana cane basanzwe ari abana b abanyeshure biga ku ishure shingiro ryo mwijabe wamusanga bari hamwe iyo bariko baraja ku ishure canke iyo bariko baravayo.

Ishure ryisumbuye ryo mubwiza, ryubatse rigerekeranye, abanyeshure bigira mu masomero yo hejuru iyo batari mu mwanya wabo w'ibirwa usanga bibereye hejuru bariko barirabira two hirya no hino mu kibanza co hasi.

Intebe zitari nke z'abanyeshure zo kwicarako ziratondetse mw'­isomero hariho n'ikibaho muri iryo somero kandi hariko n'ivyandiko kuri ico kibaho.

Abana b'imiyabaga batari bake bicaye ahantu biboneka ko ari mu isomero bamwe bafise impapuro n'amakaye mbere yabo bishoboka ko bariko bariga canke basubiramo ivyirwa vyabo.

Manjanja turigana kw'ishure ryisumbuye ryo ku Mubanga ariko arakubagana cane. Uno munsi yuriye ku ntebe ikiravunika. Twakiye tuyisohora tuyishira impande y'aho umuyobozi akorera, kugirango aze kumubaza neza ayo makosa yakoze.

inyubakwa zigize ishure ryisumbuye ry'abihebeye imana ry'imureke zirabereye ijisho ni woraba ukiharenguka ushikira ahari utwatsi twiza cane n,ibiti bihakikuje hirya no hino n'ibindi byinshi bibereye ijisho wohora urihweza iyo uharengutse.

Umuntu w'igitsinagabo ahagaze arikarandika ku mpapuro ndende cane zimanitse ahantu ,hari n'uwundi na wenyene w'igitsinagabo yicaye ku ntebe amuha umugongo.

Unumunsi kw' ishuri wacu ,hari haramutse hugururwa ku mugaragaro ahazobera ubushakashatsi ,abategetsi batari bake bari bitavye akokamo, baciye binjira muri ico kibanza barazunguruka barashima cane kubera ko hasa neza, uravye n'ibikoresho bihagize.

Ishure ryisumbuye ry'ibugendana rigizwe n'inyubako zisa neza cane kandi rifise n'ibikoresho bikwiye, hari n'amameza meza cane abanyeshure bakoresha mu masomero.

Imisi yose ku wa gatanu dutaha dukoze isuku mw,isomero ryacu ,nico gituma usanga intebe twazivyuye tukazishinga kugira ngo dukore hose no munsi y'intebe ,iyo duhejeje hamaze kumuka tucadusubira tukaziryamika.

Inyubakwa ziri mbere mu ruzitiro zikaba zubatswe Ku buryo bugerekeranye, uruzitiro rukikuje izo nyubakwa na rwo nyene rwubakishijwe amatafari aturiye.

Iyo uriko urarangira umuntu, ahaherereye ishure ryisumbuye, ryo mu Kanyosha, ntibigorana cane, kubera ko, umubwira ko, ubanza gushikira, akazu k'ivyuma, kadasakaye; hanyuma, hakaba hari n'igiti, gisagaraye; vyose, biri imbere y'inyubakwa, z'ayo mashuri.

Ishure ry'isumbuye ry'Inyarusange rifise inyubakwa ziriko zirasaza kubera zimaze igihe kitari gito nico gituma uno munsi hariho umufundi yaje afata amasanamu ku npome zimwe zimwe kugira ngo batangure bayasanure.

Ibibanza vy'amasomero kw'ishure iwacu, usanga bikayangana cane, intebe zaho nahonyene zirabereye ijisho, vyukuri nta muntu atokwifuza kwiga kw'ishure iwacu.

Kw'ishure ryisumbuye, ryo ku Mugomera, iyo urungurutse, mu masomero, aho umwigisha ahagarara, ariko arigisha, usanga ari harehare cane, abanyeshure abaraba ku mitwe; kubera ko, bahashize ingazi ziduga, ku rugero rwo hejuru.

Iyo ngiye gusuma mu isoko incamukayira kari impande y'amashure amwamwe hari ishure rimwe muri ayo rinyezera cane iyo mbonye ibibondo biriko birakina hanze kubera ko ababa baberewe bambaye umwambaro usa n'ubururu.

ikibanza ciza cane bikayangana harimwo intebe nziza cane imeza nziza cane vyose bikayangana harashajije h'irya no hino hariho ivyandiko biri ku mpome n'amatara abonesha abantu nayo nyene asa neza cane

Kwishure ryisumbuye rigitiriwe umutima Mwiranda barigisha n'abanyeshure gukunda imana cane hari na co gituma hariho iminsi imwimwe hariho amasaha babanza gusaba abanyeshure guca mu rusengero bw'abantu bagasenga.

Ishure ryisumbuye ryo kumushasha iyo uharengutse wohora urihweza inyubakwa zaho kubera ko n'inyubakwa zikayangana ziteye igomwe hakaba n'ibiti biri hirya no hino navyo nyene bitotahaye vyiza cane wohora uraratira ijisho vy'ukuri.

Abantu benshi cane bari ahantu hari mirima itotahaye isa n'urwatsi rutoto hino yabo hari abandi batatu kandi bose basana bariko baratembera muri iyo mirima baba bo benshi canke abo batatu hirya hariho imisozi amazu n'ibindi biti.

Ku mashure atandukanye, yo mu gisagara ca Bujumbura, ikizokumenyesha ko, abanyeshure, bari mu gihe, co gukora ibibazo, usanga benshi, bariko baratembera hanze; aho ariko, birasaba kuhagabira, kubera ko, hari igihe, bamwe bamwe, baca bashika no gutembera, mu mihana ikikuje, ayo mashure.

inyubakwa ziboneka ziri ahantu kure bibonekako ar'inyubakwa z'amashure hariho n'ibendera ry'igihugu c'uburundi rihungabana riri mu kibuga kiri mbere y'izo nyubakwa, hirya no hino hariho uduti tubereye ijisho n'utwatsi hamwe n'igicu gisa n'ubururu congera cera hejuru.

Kw'ishure iwacu, uno munsi, hari haramutse hariho umunsi mukuru, wo kurangiza umwaka w'ishure; ni na co gituma, ahabere ivyo birori, bari bahasharije cane, ntiwari kwibaza ko ari rya somero ry'umwaka wa kane.

Ahantu hose hakoranira abantu haba ku mashure, ku mashengero, canke aho bivuriza, ni vyiza ko haba hari utuzu twa sugumwe, iyo hari utwo tuzu biraheza bigafasha na canecane ku bijanye n'isuku kandi n'abantu baraheza bakoroherwa.

Uno munsi nariko ndarengana nca nca imbere yaza nyubakwa z'ishure ryisumbuye ryo mu Kabezi, nsanga harangwa n'agacerere kadasanzwe. Nari ntanguye kwiyumvira igituma, nca nkubita ibweru nibuka ubwenge, nibuka ko abanyeshure bari mu buruhuko.

Umuryango winjira ahantu bishoboka ko ari mu isomero kubera ko hariyo n'intebe z'abanyeshure zo kwicara ko impome ziri kuri uwo muryango zigitswe n'amarangi atandukanye harimwo irangi ry'umuhondo.

Ishure ryisumbuye, ryo ku Mugomera, rigizwe n'inyubakwa nziza cane, zitonze ku murongo, zibereye ijisho; n'iyo urengutse mu ruzitiro rw'iryo shure, usanga imbere hari ikibuga, na conyene kibereye ijisho, harimwo n' utwatsi duteragiyeyo, twiza cane.

Uno munsi hari inyigisho zabereye ku ishure iwacu mu kibanza gisanzwe kiberamo amanama. Abari bitavye izo nyigisho harimwo n'abandi bava mu bihugu bitandukanye nk'ububirigi ubufaransa n'ahandi.

Umuryango wuguruye, utereje akajisho ucishije muruyo muryango ubona ahantu bishoboka ko ari mukibanza c’isomero murico kibanza ntabintu vyinshi biriyo nk’intebe canke ibintu vyinshi bitandukanye.

Ikibuga c'umupira w'amaboko; hirya no hino iy'ico kibuga, hariho ibiti vyiza cane, bitotahaye, hakaba n'ivyatsi na vyo nyene bitotahaye; vyaba ibiti, vyaba ivyatsi, bifise ibara risa n'urwatsi rutoto.

Kuberako buca dufise ikibazo c’ibiharuro tuzokora kirangiza igice ca gatatu, uno munsi nari nasigaye mw’isomero ryacu jenyene ndiko ndasubiramwo icigwa c’ibiharuro, na gize ntya ndungurutse mw’idirisha mbona bwije cane candanyaragasa ndataha.

Ikibanza ciza cane kikayangana kibereye ijisho hariyo intebe zo kwicara ko zikozwe mu buhinga bwiza cane kandi bwa kijambere niyo wihweje ku mpome ku madirisha hiryanohino n'aho nyine harakayangana harabereye ijisho.

Abanyeshure, biga mu mwaka w'icenda, kw'ishure ryisumbuye ryo ku Mubanga, hariho umwigisha bakunda cane; uwo nawe akaba yitwa Kabeza, bakaba bamukunda kubera ko yitonda cane, n'aho abaha icigwa c'ibiharuro gikunda kubagora, ngo ntabakarira.

Inyubakwa zubatswe mu buhinga butangaje butamenyerewe ziragerekeranye ari naco gituma niyaba ari amashure abahiga badashobora kubora aho bigira kubera ko aho kwigira ni heshi hariho hasi no hejuru.

Ishure ry'intango ryo mu kigero rifise inzugi nziza cane zikozwe mu vyuma . Ubu hoho amata agiye kuba ayavyaye amavuta, kuko izo nzugi nyene hariho umuntu yazise irangi.

Ubu ubuhinga bwarateye imbere kuko kera mu guharura, umuntu wasanga ariko arakoresha umutwe gusa, ariko ubu haraje ibikoresho ushobora gufyondagura ugashiramwo ibiharuro ushaka ukagwiza, ukagabura canke ugakora ibindi bintu bigaheza bikaguha ivyo wipfuza nk'ibiharuro.

Urengutse ku ruzitiro rw'ishure ry'isumbuye ryabihebey'Imana ry'imureke uratangara cane, impande y'urwo ruzitiro hakikujwe n'utwatsi twiza cane duteye kijambere, udushurwe ibiti na vyo nyene bitey' igomwe.

Aho ha mbere haho ise wasanga hagwiriye amashure ya leta abanyeshure biga mu mashure ya leta wasanga haneni bambara umwambaro wera n'umwambaro wirabura, ariko ubuharagwiriye amashure y'abikorero utwabo ari na co gituma sanga nk'abanyeshure bamwebamwe bashobora kwambara umwambaro w'ishure kitswe n'ibara ry'ugoruro.

Inyubakwa ziri ahantu bishoboka ko ari nyubakwa z'amashure, hariho n'umuduga uboneka uruhande rumwe imbere y'izo nyubakwa kandi hariho n'ibiti biri imbere yo winjiye mu ruzitiro rw'izo nyubakwa, murizo nyubakwa irangi ribonekamwo cane hanini niryera n'iryagahama.

Uno munsi mwigisha yinjiye acaduha akabazo tutiteguye vyatugoye cane ku vyishyura ariko twahakuye n'icirwa ko dukwiye kwama twiteguye kubera ko tutazi umunsi n'isaha.

Ishure ryisumbuye, ryo mu Gashibuka, rigizwe n'inyubakwa nyinshi cane, kubera ko, n'abanyeshure bahiga sibake; imbere y'inyubakwa ziri aho hantu, hariho n'ibiti, ivyatsi, vyose vyiza cane, bibereye ijisho.

Ishure ryisumbuye rya bucamigo, inyubakwa zirigize zirabereye ijisho ni nziza cane. Iyo urengutse mu ruzitiro rw'iryo shure usanga hari n'izindi nyubakwa nshasha bubatse hirya kugira ngo abanyeshure bige bagukiwe.

Ingazi ziri ahantu, biboneka ko hari ikibanza kiri hejuru, zidugamwo; uwuriko araduga canke aramanuka kuri izo ngazi, hari uburyo bwo kumukingira, bashizeho, ashobora kwifadikiza, kugira ngo ntatembagare canke ngo agire irindi sanganya.

Inyubakwa nziza cane zigerekeranije, bishoboka ko ari inyubakwa z'amashure, hariho abanyeshure bataboneka neza, bamwe bamwe bari mbere y'izo nyubakwa, hari n'utwatsi dutotahaye n'uduti twiza cane.

Iyo winjiye ahabikwa ibitabo kw'ishure ryisumbuye ryacu, wohora uraratira ijisho. Harangwa n'isuku ridasanzwe kandi n'ikibanza naco nyene kirakayangana. Ibitabo navyo usanga bitondetse neza cane, ku buryo wohora urihweza aho bitondetse.

Abanyeshure bambaye umwambaro w'ishure wera wongera usa n'ubururu, bamwe baricaye abandi barahagaze, hari n'umugabo ahagaze impande yabo bishoboka ko ari umwigisha.

Mw'isomero ry'umwaka w'indwi kw'ishure aho niga uno munsi ntabanyeshure bari bariyo twese twibagije igituma biratuyobera ariko ubajejwe ivyigwa nuwujejwe indero bariko barakora amatohoza.

Abana b'abanyeshure, benshi cane, bahagaze ahantu, mu kibuga, kiri imbere y'amasomero bigamwo; benshi muri abo bana, mu mwambaro w'ishure bambaye, harimwo ibara ryera, hari n'abandi, bambaye umwambaro w'ishure, harimwo ibara risa n'umuhondo.

Inyubakwa zigerekeranye bishoboka ko arinyubakwa z’amashure, zirabereye ijisho Kandi zubatse kuburyo bwa kijambere, hari nibindi biti bimeze nka mashurwe navyo bitonze kumurongo niberey ijisho bitonze imbere yazo.

Abafundi bubaka ibintu bitandukanye harimwo n'inyubakwa z'amashure usanga baciye ubwenge cane, kuberako barategekanya uburyo bwose iyo bariko barubaka. Ni naco gituma usanga barategekanije ko umuntu iyo ariko ararengana imbere y'inyubakwa, adashobora kunyagirwa canke ngo yakirwe n'izuba.

Ikigwati, kirimwo inyubakwa zitari nke; mu nyubakwa ziri aho hantu, bishoboka ko harimwo n'amashure; hari n'ibendera rimanitse, rihungabana mu kirere, riri mu kibuga kiri imbere y'izo nyubakwa.

Inyubakwa yubatswe mu buhinga bwa kijambere, ikikujwe n'ivyatsi n'ibiti vyinshi cane hirya no hino, ivyo vyatsi n'ibiti birabereye ijisho kandi bisa n'urwatsi rutoto.

Ishure ryisumbuye ryo mu Carama rifise inyubakwa nziza cane zubatswe mu buhinga bwa kijambere, imbere yizo nyubakwa barahongeyeko ahandi ushobora kwikinga akazuba kuberako hari agatutu kandi naho imvura yogwa ntunyagigwa.

Inyubakwa zigerekeranye ziboneka uruhande rumwe kandi ziri kure hino y'izo nyubakwa hari ibiti bitandukanye bigufi bihateragiye hakaba n'utwatsi na twonyene tugufi turi hino.

Inyubakwa zigize ishure ryisumbuye ryo mu mivo baheruka kuzisubiramwo, ubu zirakayangana ntiworaba imbere y'izo nyubakwa hariho ukuntu bahubatse kuburyo urik'urarengana udashobora kunyagirwa canke ngo bakirwe n'izuba, kandi imbere y'izo nyubakwa nyene bagiye barahateragira uduti tumwe tumwe tuhasharije hari n'agati kamwe karekare.

Abanyeshure bo mw'ishure ryisumbuye. bari mw'isomero ryabo. Bambaye umwambaro w'ishure wera wongera usa n'ubururu, imbere yabo hariho abantu babiri bishoboka ko ari abigisha babo.

Uno munsi kuri rya shure ryisumbuye aho niga wari umunsi aho turamukiwe gutambara umwambaro w'ishure. Tuba tunezerewe cane, kubera ko aba ari umunsi baducicirijemwo w'agahengwe wo kutambara umwambaro w'ishure.

Murino minsi abanyeshure bo mugihugu cacu basanzwe bari Muburuhuko naciye iruhande inyubakwa z’amashure yo kumpinga ndarunguruka nsanga mumwaka wicenda nsanga ntaninyoni iharangwa.

Inyubakwa nziza cane zibereye ijisho zubatswe muburyo bugerekeranye Hari nimiduga iri imbere yizo nyubakwa hirya no hino hariho ibiti navyonyene vyiza cane bibereye ijisho hakaba ni bendera rishinze mukibuga kiri imbere yizo nyubakwa

Ishure ryisumbuye, ryigisha ibijanye n' ubuhinga rya Bubanza, ni ryiza cane. Ukirenguka ku nyubakwa zigize iryo shure, usanga hariho aho izina ry' iryo shure vyanditswe, hamwe n' ibihakorerwa.

Abavyeyi barereye kw'ishure ryisumbuye ryo mu bwiza bamaze imisi b'idodomba cane ni, kubera ko iyo uri ko urarengana kenshi ari mu mwanya w'ivyirwa urasanga abanyeshure bihagarariye inyuma y'iryo shure ukibaza igituma batari mu masomero yabo uka kibura.

Inyuma y'inyubakwa z'ishure ryacu, hariho akabarabara k'ivu. Ako kabarabara, iyo ugaciyemwo, ucurenguka ahantu habereye ijisho, kubera ko, hariyo imirima myiza cane, ibereye ijisho, hakaba n'ibiti hirya no hino, na vyonyene vyiza cane.

Inyubakwa zigize ishure ryacu zirangwa n'ubukomezi budasanzwe kuberako zubatswe ku ntwaro y'ababirigi, ariko nivyiza ko bozana akandi karangi bagasiga ku mpome, kumadirisha no kunzugi kubera ko har'igihe usanga hateye isoni.

Kw'ishure ryisumbuye ryigisha ibijanye n'ubuhinga ryo mu kamenge, rifise ukuntu ritunganya ibintu neza cane ku rutonde. Ku munsi wa mbere abanyeshuri baba bagiye gutangura umwaka ,bashika batonda imbere y'izo nyubakwa bagaca babahereza igikoresho bazoryamako, na co kikaba ari umudo.

Iyo urengutse kwishure ritoya ryi Musema ukinjira imbere mu ruzitiro usanga hasa neza cane, kuberako hariyo utwatsi twiza cane dutotaye n'ibiti hakaba n'amazu meza cane ari imbere mu ruzitiro.

Nivyiza ko iyo mwigisha ariko arigisha haba mu mashure ya kaminuza canke ayisumburiye abanyeshure bamukurikira neza, kubera ko hari abanyeshure usanga biyicariye ukwo bishakiye canke bariko baratere inkuru mw'ishure kandi ivyo sibihesha agaciro na gato.

Inzu iboneka ibice bimwe bimwe haboneka uruhande rwo hejuru hamwe n'ibice bikitse, impome hasi nta kintu na kimwe umuntu ashobora kuhabona.

Hariho ishure, ryisumbuye, ryigenga ryo mu Kanyosha; iryo shure, abanyeshure, bo mu masomero, atandukanye, ntibakunda kwambara, umwambaro w'ishure, nk'uko tubimenyereye; kandi, hari igihe, usanga amasomero, amwe amwe, bicara ku ntebe za kizungu.

mu kinanira ya mbere hariho ishure ryitwa nderagakura iryo shure nishure ryisumbuye iyo winjiye mu masomero atandukanye usanga habereye ijisho kubera n'intebe n'imeza biba bihagize usanga ari bya kizungu gusa

abana batari bake b'imiyabaga hagwiriyemwo abana babigeme kandi bambaye umwambaro w'ishure bari mbere y'inyubakwa nziza cane bamanitse uduti turiko amabendera atandukanye murayo mabendera harimwo ibendera ry'igihugu c'uburundi

Abantu benshi cane b'imiyabaga biboneka ko ari abanyeshure bo ku ishure ryisumbuye kanaka kubera ko n'umwambaro wambaye urabaranga bambaye ivyera n'ivyirabura bakaba bahagaze mu twatsi twiza cane imbere y'inyibakwa ziboneka ko ari amashure.

Wa muhungu wanje yaraye yungurujwe agenda kwiga mu mwaka wa cumi na rimwe, kubera ko bisaba ko agenda ahantu hari uburaro na mujanye kw'ishure ry'isumbuye ry'iMusenyi ndamwinjiza nsanga aho barara, hameze neza cane habahasharije hashashe neza.

Inyubakwa z'inzu zitandukanye, zimwe ziboneka ko zikiriko zirubakwa, kandi zizoba zigerekeranye; hariho n'ibendera ry'igihugu c'uburundi, riboneka rishinze ahantu, mu kibuga kiri imbere y'izo nyubakwa.

Ishure ryisumbuye rya Bururi rigizwe n'inyubakwa nziza cane zibereye ijisho kandi zikomeye. Hariho n'aho umuntu aca imbere y'amasomero ntanyagirwe canke ngo izuba rimwakire iyo ari ryinshi.

Ishure ryisumbuye ryo mu burengo rigitswe n'inyubakwa nziza cane zibereye ijisho, izo nyubakwa zubatse mu buryo bugerekeranije kandi hariho n'ahantu hatanga agatutu, kandi uri munsi yaho ntushobora no kunyagigwa.

Inyubakwa ndende cane, igerekeranye, iboneka ku ruhande rumwe rwo mu mbavu; hariho ibigega, amazi y'imvura, canke avuye ahandi ashikiramwo, biboneka ko abakorera, canke ababa muri ico kibanza, badakunda gukena amazi.

Impuzu zo kwambara zigizwe n'ibara ryera n'irindi ry'irabura zishashe ahantu zitondetse kandi ahantu ziri naho nyine hagizwe n'ibara risa n'umuhondo.

Abafundi bubaka inyubakwa z'amashure barategekanya mw'isomero ryose bagashiraho ikibaho. Bashiraho ikibaho kiba gikwiye kuburyo kiva mu mfuruka imwe kigashika mu yindi mfuruka.

Abantu bicaye mu ntebe bariko barakurikirana uwundi ariko arabigisha mbere bishoboka ko hari inyigisho ariko arabaha ahantu bicaye niheza cane harabereye ijisho kandi amabara agize aho hantu amwe asa n`agahama .

Ishure ryisumbuye ry'aho niga, ryegamiye abihebeye Imana; ni na co gituma, hariho n'isengero impande y'inyubakwa z'amashure yacu, rimwe rimwe turinjirayo, tugasenga Imana data Rugiravyose.

Hariho inkino, abantu bakina, zitandukanye, bakoresheje umupira, mu buryo bwo kwinonura imitsi canke bw'amahiganwa; umupira bakinisha amaboko, usanga utandukanye n'umupira bakinisha amaguru.

Akayira kinjira ahantu, gatumbereye ahari inyubakwa nziza cane, hirya no hino y'ako kayira, hariho ibiti n'ivyatsi bitotahaye, bibereye ijisho.

Imbere yuko dutaha, dusubira mu mihana yacu, ivyigwa biheze, hariho umunyeshure aba aramukiwe guhanagura ibiri ku kibaho, ku munsi ku munsi; ariko rero umunyeshure w'ejo haheze, yaravyibagiye, ari na co gituma twasanze, imyimenyerezo twakoze ikiri ku kibaho.

Inyubakwa zigerekeranye ariko zitabereye ijisho kuberako zisa nabi. Hari ivyandiko vyerekana ko ari ishure. Hariho n'umuduga uhagaze imbere y'izo nyubakwa, ariko rero nivyiza ko bozisubiramwo, bakazisiga irindi rangi, bakanasanura ahamaze kwononekara.

Iyo urengutse ku nyubakwa z' amashure atari make, yaba mato mato canke ayisumbuye, uca utahura ukwo iryo shure ryitwa. Ni kubera ko kenshi usanga banditse izina ry' iryo shure, ucinjira ugaca ubibona.

Inyubakwa zubatswe mu buryo butamenyerewe, bishoboka ko ari inyubakwa z'amashure. Zimwe zirarabana, izindi ziri hirya gato, hari n'ikibuga kiri hagati y'ayo mazu. Hariho n'abambaye umwambaro w'ishure, bishoboka ko ari abanyeshure bahiga.

Ishure ryisumbuye ryo mu kayanza iyo urengutse ku nyubaka zigize iryo shure wohora uraraba, kubera ko ryubatswe mu buryo bwa kija mbere zabimpome amadirisha n'ibindi vyose ni vya kizungu, kandi ama umero amwamwe ageretse ku yandi.

Abanyeshure bo kwishure ry'isumbuye, ryo mu ngagara barafise umunsi wa gatatu wagenewe gukora isuku, iyo bariko barakora isuku baba bambaye umwambaro w'iryoshure bamwe usanga bariko barayora ibicafu hasi abandi bafise amasuka mu ntoke bariko baraharura ivyatsi.

Isaho nziza cane iteretse ahantu biboneka ko ikiri nshasha ,ifise irangi ryirabura kandi n'ingene imeze biboneka ko ari isaho ya kizungu.

Ikibanza cubatswe neza cane kizitiriwe, kiri hagati y'amazu ari hirya no hino mur' ico kibanza harimwo abantu batari bake harimwo n'abanyeshure

Kubera ko iterambere ryaje ,ubu abanyeshure baba mu mashure y'intango ayisumbuye canke kaminuza bararekuriwe kugenda ku ishure bafise za mudasobwa niyo hariho utashoboye kuyironka harashobora gutereza akajisho akarabira kuri mugenzi we bicaranye bivanye n'ivyo bariko barakora.

Iyo winjiye ahabikwa ibitabo n'ibindi bikoresho bitandukanye ko'ishuri i wacu usanga hari yo abicayeyo uno musi igihe na jayo nasanze abicaye bariko barasoma ibitabo abandi bihweza utua ubuntu nutundi hirya no hino.

Iyo umuntu yicaye agakoresha mudasobwa hari ibintu vyinshi agenda aratahura bijanye n'ubuhinga canke bifatiye ku bushakashatsi umuntu ariko arakora.

Kuva aho iterambere riziye, no mu mashure yisumbuye, hari aho usanga abanyeshure, biga bakoresha za mudasobwa; kandi ntawubabuza, kubera ko, biraheza bigafasha gutahura cane.

Ubu iterambere ryaraje aho usanga za mudasobwa zigwiriye ku bwinshi ,baba abanyeshure abakora ubushakashatsi canke abakora mu bintu bijanye n'iterambere ritandukanye benshi usanga bariko bakoresha za mudasobwa.

Iyo uzi gusoma, ntuheza ngo uzimire; mu minsi iheze, hariho ishure kaminuza, nari nkeneye, mu gisagara kiri aho, yigisha ibijanye n'ubushakashatsi; rero bambwiye uko yitwa, ndaheza nfata inzira; ndahashitse, naciye mbona vyanditseko, nca ndaheza ndinjira, barantunganiriza.

Kw'ishure kaminuza riri Igitega baheruka kwongereza amafaranga abanyeshure bariha, kubera ko riri mu minwe y'abikorera utwabo, abanyeshure ntibashimye iyongingo, ari naco gituma uno munsi bari baramutse bagirisha inama abanyeshure bose kugirango bahanahane ivy'iyumviro kurico kibazo.

Kigeme niwe ajejwe ikibanza kibera mwo ubushakashatsi kwishure kaminuza aho mutoya wanje yiga wamusanga yikingiye cane haba kuminwe kumunwa kandi ivy'abayambaye vyose bibavyera.

kw’ishure kaminuza ry'imakamba hariho ubuzu bwa sugwumwe kandi burangwa n'isuku ridasanzwe iyo urengutse aho igitsinagabo cagenewe kuja urasanga n'ibikoresho bimwe bimwe bifasha mu kubika amazi ibindi navyo bakabishyiramwo imicafu itandukanye.

Cakibanza co kumanikwamwo ibimenyeshejwe canke amatangazo atandukanye kiradufasha cane ku ishuri wacu. Uno munsi naciye imbere yo gutaha casanga batwibukije ko aho bukera buca duhimbaza intahe yokwikukira kubera ko ari itarik iya mbere mu kakaro.

Uno munsi n'igenekerezo rya cumi na gatandatu ruheshi ,ngo n'umunsi wahariwe ibibondo muri afurika, hariho ibirori vyabereye kw,ishure kaminuza aho niga, twamye twihweza tunumviriza ,aho abana bari baraho hantu bari bafite icivugo kivuga ngo, sinavukiye kuba mu ngwano.

Kw'ishure kaminuza ry'i Mwaro, hariho n'abanyeshure biga mw'ijoro. Ariko rero iyo umuyagankuba ugiye, ntibaheza ngo boroherwe kubera ko baca bacana utundi dukoresho tutabonesha neza, haba no mu kibanza c'ahabikwa ibitabo.

Ya nka yo kwa Barunwete, yaraye ifashwe n'indwara bita isuna. Ivyo twabimenye kane mu gitondo ko igwaye iyo ngwara, kubera ko hariho abaganga b'ibitungwa baje kuyisuzuma, harimwo n'abanyeshuri basanzwe bariko barimenyereza muri ico gisata c'ubuganga.

iyo urengutse aho abanyeshure bariko barigira bo mumashure ya kaminuza yo mu burundi usanga batandukanye n'abo mumashure y'intango canke yisumbuye kubera ko abo banyeshure ntamwambaro w'ishure usanga bambaye eka n'intebe bicarako canke ibindi bakoresha usanga bitandukanye nivyo abandi banyeshure

Karadiridimba, inyuma y'amashure yiwe, yisumbuye, yaciye ahitamwo kaminuza, ifise igisata, kijanye n'ivyo kubaza; kubera ko, yarasanzwe abikunda cane, none, n'iyo ariko arimenyereza, kuri iryo shure, usanga abikora, abikunze cane.

Kwishure kaminuza y'umuco y'ibujumbura ntusanga higa abarundi gusa canke abirabure gusa, hibambewe kuko hariho nabava mu gihugu c'ububirigi iyo urungurutse mu masomero atandukanye urasanga bicaye na bo bariko bariga.

Imeza zibiri imweniniya iyindi ntoya iri ruhande hariho n'intebe hirya hari n'ibintu biteretse ku meza ntoya bitaboneka neza ku bindi biteretse ku meza nini harimwo iterefone.

Iyo winjiye mu masomero, atandukanye, yo kwishure kaminuza, ryitiriwe Umweranda Mikayeri, uratangara cane; kubera ko, harangwa n'ubwiza budasanzwe, zaba intebe, zo kwicarako, ikibaho, impome; vyose, vy'ukuri birakayangana.

Kw'ishure iwacu, hariho inyubakwa iri ukwayo, iyo na yo, bakaba bayibikamwo ibikoresho bitandukanye, na cane cane ibishaje, canke batagikoresha, usanga iyo nyubakwa ifise imiryango ibiri, kandi iminsi yose, iyo miryango yama yugaye.

Imiduga itatu, ibiri muriyo miduga iri mu bwoko bw'imiduga yunguruza abantu, hariho n'inzu nziza cane iruhande y'iyo miduga.

Inyubakwa nziza cane, zubatswe mu buryo bugerekeranye; hariho n'imiduga, iri impande y'izo nyubakwa, ariko cane cane, imiduga ibiri niyo iboneka; umwe ufise ibara risa n'ubururu, uwundi ibara ryirabura.

Inyubakwa zigize ishure kaminuza ry'i Gitega zirangwa n'ubwiza budasanzwe, izo nyubakwa ni aho bigira ibijanye n'uburimyi n'ubworozi, ari naco gituma zikikujwe n'amashamba n'ibiterwa bitandukanye kubera ko biraheza bigafasha mu vyirwa.

uno munsi kw'ishuri iwacu twarose umwanya wo kuja gukora imyimenyerezo nk'uko bisanzwe muri cagisata cacu kijanye no gukora imiduga iba yapfuye nagize ubwoba cane kubera ko bafashe umuduga bawumanika mu kirere baca bambwira ngo nje munsi ndabe ikibazo kihari ncanibaza ko wohava ungwako

Abantu batari bake bari mu kibanza kirimwo ibikoresho vyinshi cane. Hari za mudasobwa n'ibindi vyuma bitanga amajwi, ibifata amasanamu, bamwe barahagaze, abandi baricaye.

Intebe n'imeza vyose vyinshi cane, biri ahantu bitondetse neza kandi bifise isuku rikwiye. Bishoboka ko hariho abateguwe kugirango baze kuzicarako.

kaminuza yigisha ibijanye n'ubuhinga I Gitega igizwe n'inyubakwa nziza cane ukirenguka ahari izo nyubakwa ubanza kudondagira ingazi ndende cane zitandukanye, ugaheza ukinjira mu kigo kigize iyo kaminuza.

Ishure kaminuza ryindera bigisha ryo mu Kamenge rigizwe n'inyubakwa nziza cane zibereye ijisho ziragerekeranije kandi imisi yose uko ukwezi guheze baca bazisiga amarangi ari naco gituma ziguma zikayangana.

Ikibanza ciza cane kirimwo intebe zibereye ijisho imeza, kandi harimwo na mudasobwa i co kibanza kiragaragara nta muntu n'umwe ari yo, ariko bishoboka ko baridiriye amasaha agere hanyuma batangure kuza gukorerayo.

Kwishure kaminuza aho muvyara wanje yiga hariho ikibanza gikoregwamwo ubushakashatsi kandi naho bakahakorera imyimenyerezo abari mugisata kijanye n'ubuhinga n'uguteranya ivyuma bitandukanye. Aho hantu wam'usanga har'ibikoresho vyinshi cane bitandukanye.

Mu mashure y'imyuga, harimwo n'umwuga wo kubarira; ababa bariko bariga kubarira, bakoresha ivyarahandi bitandukanye; hasigaye haraje n'ivyarahandi, bikoreshwa n’umuyagankuba.

Ubu mu mashur'atari make haraje iterambere, hariho ibindi bikoresho vya mudasobwa abanyeshurire bashobora gukoresha iyo bari mu vyirwa vyabo, siheshi usanga bakoresha ibitabo n'ibindi bikoresho vyonyene.

Ahantu hari ingazi ziduga hejuru bibonekako hari ikibanza cohejuru hakaba nikibanza cohasi izo ngazi mukuzubaka barakingiye nuwushobora kuba ariko arazimanukako canke azidugako bahashira ivyo yifadikiza kuburyo adashobora kugira isanganya.

abanyeshure biga mu mashure ya kaminuza usanga batandukanye n'abo mu mashure y'intango hamwe na yisumbuye, uravye inyifato ukaraba inyambaro usanga hariho itandukaniro kandi hari n'ibindi tutiriwe turatondagura.

Ahantu hari ibitabo vyinshi cane hakaba n'abandi bantu bicaye bariko barasoma ibitabo , ico kibanza kibonekako ari ikibanza ciza cane kandi gifise uko gitunganijwe.

Inyubakwa nziza cane, zifise ibara ryera derere, ziboneka ziri ahantu kure, hari ibiti n'ivyatsi bikikuje hirya no hino y'izo nyubakwa.

Ivyatsi n'ibiti bibereye ijisho bifise ibara risa n'urwatsi rutoto. Hariho akabarabara gaca impande yavyo kandi impande yako kabarabara hariho n'uruhome rw'inzu ruboneka uruhande rumwe.

Abantu batari bake bicaye ku ntebe, bagize umurongo uhese wuguruye. Bishoboka ko ari abanyeshure bo muri kaminuza bariko bariga ivyigwa vyabo, turavye ingene bicaye.

Abanyeshure biga mu gisata kijanye no kuvura, iyo bariko barimenyereza canke bakora ubushakashatsi, hariho ibibumbano bakoresha bagaheza bakigirako ico bashaka cose kumenya.

Intebe zir' ahantu mw' isomero zigaragara ,hari abandi bantu babiri bahagaze hagati mu mirongo y'izo ntebe, hariho n'amadirisha agize ico kibanza zirimwo amw'amwe muriyo aruguruye.

Ubu ku mashure atari make basigaye bigisha imyuga itandukanye, umwuga wo kubarira n'umwuga uriko urahurumbirwa ku bwinshi kubera ko iyo uhejeje kwiga uwo mwuga uraheza ukiyungunganya ukaronka amafaranga

Kw'ishure kaminuza aho niga, hariho igisata kijanye nivy'ubuvuzi. Iyo abanyeshure bari muri ico gisata bari mu myimenyerezo, baraheza bakabazanira igishusho kimeze nk'umuntu, bakacirikirako ingene bavura.

Kenshi iyo dusohotse mu vyigwa, abandi banyeshure, baca bihutira gutaha; ariko jewe ndabanza nkaraba ahantu mpagarara, nifitiye isaho yanje mu mugongo, nkabanza kwiyumvira uko umunsi wagenze, n'ivyigwa vyose twize.

Ya kaminuza, yitiriwe Ndirahisha, isigaye ifise ibisata vyinshi cane; ibisata bihari, hariho igisata cigisha ibijanye no gukinjika; iyo ubonye abanyeshure bari mu gisata cigisha ibijanye no gukinjika, usanga baberewe cane, kuva ku maguru, umutumba, no ku mutwe.

Inyubakwa, zigize ishure kaminuza, rya Gitaza, zigizwe n'ubwiza budasanzwe; iyo wihweje, hirya no hino, usanga hariyo ibiti, na vyonyene, ngirakamaro.

Ikizokwereka ko ahantu hari ishure haba ahari ishure ry'intango, iryisumbuye canke kaminuza, usanga henshi barahashize icapa canditseko izina ry'iryo shure, haba no hanze y'igihugu naho nyene barakoresha be nubwo buryo.

Za mudasobwa canke ibindi bikoresho bitandukanye vy'ubuhinga usanga ari ngirakamaro, kuberako barashobora kubikoresha nk'iyo bariko barakora canke baraterateranya utundi twuma tuba dufise ico dukora canke tuba twapfuye.

Uruhome rwiza cane rubereye ijisho rwubatswe mu buryo bwa kija mbere n'amatafari ahiye hariho ni uduti ni utwatsi twiza cane na two nyene tubereye ijisho impande y'urwo ruhome.

Imeza zibiri, ziri ahantu, imwe isometse ku yindi, hari n'intebe iri aho hantu, kuri izo meza, inkuru nta kintu kiyiriko, ariko ntoya, hari udukoresho duke cane tuyiriko.

Zanyubakwa za kaminuza y'imuramvya, ubuhoho zirabereye ijisho gusumba n'uko zahora, ni kubera ko baheruka kuzisanura basiga ayandi marangi, bahindura amadirisha n'inzugi, barashiraho n'aho kwinjirira hagizwe n'ivyuma.

Kankindi na Kamikazi basanzwe bigana kuva baciga mw'ishure ry'intango, nubu aho biga muri Kaminuza, bama bari kumwe ariko ikibi cabo bakunda kwicar'inyuma bagaca bayaga iy'umwigisha arikw'arigisha harigihe rero basamara.

ishure rya kaminuza yi Makamba riri ahantu hinyegeje kubera ko hagizwe n'amashamba manini manini akikuje inyubakwa z'iyo kaminuza ari na co gituma benshi batazi neza ahi iryo shure kaminuza riherereye.

Ku mashure na cane cane ayisumbuye canke kaminuza, urasanga hariho ikibanza bamanikamwo amatangazo, canke ibindi bimenyeshejwe, usanga bavyanditse ku mpapuro, canke ugasanga ni n'ibicapo iyo babimanitse aho hantu uwurengana arashobora kubisoma akabimenyeraho.

icigwa c'ibiharuro kugira ngo ugitahure neza birasaba kwongereza umwete udasanzwe ku ishure, kaminuza aho niga baratwemereye gukoresha za nyabwonko canke za mudasobwa kugira ngo turushize gutahura, nico gituma usanga hari ibikoresho bidukikuje iyo turiko turasubiramwo ico cigwa.

Iyo urengutse kw'ishure kaminuza ryitiriwe umuco riri mu kinindo i Bujumbura wohora uraratira ijisho. Kubera ko uhereye ku nyubakwa usanga wihweje zimeze neza cane zubatswe mu buryo butangaje. Hari n'ibibanza vyagenewe gushiramwo imiduga.

Muri kaminuza, abanyeshure baba bakurikiranye ibisata bitandukanye, usanga bamwe bose, bubahiriza igisata baba barimwo; abari mu gisata c'umwuga, barambara umwambaro ubaranga, bagaheza bagakora ivyo bagenewe gukora.

Mu cumba cabera ubushakashatsi usanga hari yo ibikoresho vvinshi cane bitandukanye kandi birangwa n'isuku ridasanzwe, ni na co bituma usanga barashizeyo n'amazi, kandi n'abahakora bambara umwambaro mwiza cane kenshi ubaweraderere.

Inyubakwa nziza cane zibereye ijisho zubatswe mubuhinga bwa kijambere, zigizwe n'irangi ryera , hirya no hino zikikujwe n'uduti n'utwatsi twiza cane dutotahaye dusa n'urwatsi rutoto.

Ibiti n'ivyatsi, vy'ubwoko bitandukanye; biratotahaye, bisa n'urwatsi urutoto; hirya yavyo, hariyo inyubakwa zitaboneka neza, ariko na zonyene, wihweje neza, zirabereye ijisho.

Za mudasobwa zisigaye zigwiriye cane mu masomero hari gihe winjira mw'isomero kanaka ugasanga nizo ziharangwa kuburyo umuntu wese iyo agiye mu vyigwa vyiwe ategereza kuba afise mu dasobwa imbere yiwe.

Abantu batari bake na cane cane hagwiriyemwo ab'imiyabaga bari aho bariko barigira ariko kimwe n'uko bamwe bariko barasamara bakakora ivyo bishakiye kubera hariho n'abariko barafondagura amaterefone ngendanwa.

Kw'Ishuri kaminuza aho niga, hariho igisata cigisha ibijanye no gukora imiduga ibayapfuye, Abanyeshure bari muri ico gisata, usanga iyo bariko barimenyereza baba babikora banezerewe cane.

Ishure kaminuza ry'indaro rirangwa n'iterambere ridasanzwe n'iterambere ridasanzwe, kubera ko iyo winjiye, aho abanyeshure bigira hatandukanye usanga harangwa na za mudasobwa hamwe n'intebe n'imeza vyiza cane bibereye ijisho.